Eshito olyoopala noonkondo, molwaashoka oto vulu okuya pehala kaapuna nande omiti dhasha, e to ende oshinano oshileka, ashike ngele opwa piti okathimbo, ohoki itsa mehala ndyoka lina omiti, mathimbo gamwe puna nolukalwa.

Uuna wahala okuninga oshikunino shoye oshinene unene tuu shiikwamboga mboka yomafo gowala otovulu okutula omatemba gena omavi motenda mo omo nee moka tokala oho tekele omeya ngweye tokunumo nduno omboga yo ye yamafo

Oshimbugu oshikwanelago, sha adha omeya metemba! Ndika ezimo lyAakwanekamba. Aakwanekamba aantu ye na omakoto, ye na ombili yo oye hole iinima iiwanawa.

Ehumokomeho sho lyeya aantu inaya pumbwa okuheya omwiidhi ngoka guli momagumbo gawo noonyala oshoka oku na uushina wa longwa woku heya omwiidhi. Wumwe ohawu gu heyapo eta wu gu pakele gwa ningwa uungundu.

Ekondombolo olyo oludhi lwoondjuhwa ashike ondjuhwa ndjoka haku tiwa ondumentu. Ekondombolo ohali londo nolyo hali eta opo oondjuhwa oonkiintu dhi vale omayi.

Uuna iilya yoye yakoka wamana ikuhelela onawa wu kale hweende pepya lyoye totalatala ngoye wuvule okutonako uupuka mboka wuli komafo giilya yoye. Shika otashi kukwathele, opo wukale tokondolola nkene iikunomwa yoye tayi koko.

Mbakumbaku oha ningi owala oowili mbali, ndatu mepya ye okweshi mana. Iha manapo ethimbo afa oonani ndhoka tadhi nana oshipululo. Nenge omuntu ngoka ta pulula noondoongi. Embakumbaku olyili pethimbo.

Aantu mboka yena iimaliwa notaya vulu nenge yena omahala oyena oofaabulika dhokumuna oohi . Moka yatunga noya tula oondoloma oonene moka muna oohi haye dhi pele mo iikulya.

Ombuga ehala limwe ekumithi oku tala. Kombinga yimwe oto adha kuna omamanya giigongela kombinga yimwe oto adha kuna omavi giigongela. Nombinga yimwe woo yomoshilongo shetu yombuga oyina efuta sho osho to adha tuna efuta lya tsakanena nombuga.

Ehumokomeho sho lye ya nomaludhi giimeno otaga ndulukwa kaanongononi. Opu na iimano yimwe inayi pumbwa okukala metango, onkene ohayi mene owala nawa ngele yi li momuzile.

Ombuga ehala lyoka lyambwalangandja noonkondo. Mombuga inamu tungwa omagumbo nosho woo kamunasha omiti odhindji shaashi ihamu tala ma omeya. Omuna uumuti owala uushona wo uufupi molwaashoka mombuga ihamu mona lela omuloka gwa gwana.

Omahla goku talelapo ogendjimohaga lala gikalekelwa geli kokule naantu nonoma yogelelo. Gamwe ohaga kala geli momuthitu , gamwe oguli moondundu nagamwe ogatungilwa mombuga. Ngoka geli momuthitu ohaga kala nduno geli mokiti dha ziza nawa tadhi monika nawa.

Ngele owuna okandama koohi megumbo hodhimunu oshiwanawa wukonge ekwatho kaashiinda yoye ethimbo lyokukwata oohi ngele lya thiki ,molwaashoka ohashi kala shina iilonga oyindji ngoye natango wu wape ngaa oku topolelathana shoka tomono naashiinda yoye.

Aanafalama oondjuhwa oyendji mboka yo komikunda, kaye hole okuninga iikuku yawo momaluhwa molwashoka omuna iimbungu mbyoka tayi lipo oondjuhwa dhawo. Oshimbungu oshinamwenyo ando sho mokuti, ashike molwashoka omakuti oga shonopalapo iimbungo oyindji ohai adhika mokati kaantu.